Anyaka onyongo anyonga ti ikwilo lok i it latin anyaka mucung acunga anyaka-ni obyelo ki ca i labure oruku maraya wang i wange

Cil madit ma obedo kiboworo tar tyene opaco paco macol matar tunge olot mabor obano ngute ocung i dye lyek.

Lutino kwan ma guruko bongo kwan ma weng korgi tye matar awobi latin kwan obyelo gicaa ingeye latin anyaka gitye loro lela gitye wot.